Lwangi mupye i wi atura aturene kono tye ma yelo ki angec nen yiriyiri ento cwinye ka ma lwangi opye i yeni nen maleng pok ature ma angecci nen yiriyiri.